Ekifaananyi kindaga olubalama oluli okumpi n'amazzi naye nga kiraga nti abantu balwettanidde nnyo olwo olw'obungi bw'ennyumba ezirengerwako ssaako ne namungi w'omuntu ali okumpi ku lubalama okwo, era nga kindaga nti ekifaananyi kino baakikuba budde bwa nkya, bwa ku makya okusinziira ku njuba bw'eraga na butya bw'evaayo.

Ekifaananyi kindaga olubalama lw'ennyanja okuli n'eryato eripa eryato eriteekeddwa ku lubalama era nga lisibiddwa obutaseeyeeya kweyongerayo okusinziira bwe ndaba ekifaananyi kino. Ssaako no n'obuti obulaga obuwanvu bw'amazzi nga bwe buli ku lubalama luno.

Ekifaananyi kino kindaga ebisolo ebiwererako ddala munaana n'okwambuka waggulu, nga biri mu kyereerezi eky'omuddo.

Abantu ab'enjawulo abali mu kukola ebiwempe nga wabbali waliwo emmotoka enjeru erimu ekikuubo ekiddugavu.

Ndaba ebibatu bibiri nga birimu ekibala nze kye mpita entuntunu era nga zengedde bulungi okusinziira ku mabala oba ku nfaanana ya y'ebiterekebwa by'ekibala eky'entuntunu ekiwoomu ekisangibwa mu Buganda osanga ne mu nsi yonna.

Ndaba eryato ku ku mbalama z'ennyanja era ng'eryato liriko obutimba obweyambisibwa mu kuvuba ssaako n'omwami omu aliri emabbali.

Ndaba essanja eriteekeddwa wansi, ndaba ennyaanya ezinogeddwa nga zikuŋŋaanyiziddwa ku ssanja. Ezimu mmyufu, endala zikyali mu kkala ya kiragala.

Ndaba ekipande ekyebaza omuntu yenna yenna aba akyalidde ku ssomero lino okumwebaza okulirambulako. Essomero lino eno nga baliyita Shaga Community School era essomero lino eno nga lirabika lisangibwa mu Kisoro, era lyawandiisibwa, era nga bo omulamwa gwabwe balaga nti, nga bali wamu basobola okuwangula ebyo bye ebigendererwa byabwe.

Ekifaananyi kino kindaga enjuki empitirivu eziri mu kukolera awamu era okulaba nga zizimba obumu. Enjuki zino ziri ku muzinga bwe ntunuulira ku kifaananyi kino naddala waggulu waakyo.

Ekifaananyi kindaga omuliro nabbambula ogwakira mu luyiira era nga kiraga guzze gw'okyera ddala w'otunuulira ekifaananyi emabega gaakyo omuliro guno gwokya gusembera nga gusembera nga gusembera eri omukubi w'ekifaananyi kino.

Mu ki mu kifaananyi ndaba ekkuŋŋaaniro ly'emmotoka ezitambuza abantu ab'olukale era nga kiraga nti emirimu gigenda mu maaso okusinziira ku bupande obuli waggulu w'emmotoka bwe ndabyeko obutonotono, obulaga endagiriro y'entambula eyo kwe kaba gy'edda oba emmotoka eyo gy'eraga.

Amaato agali okumpi n'ekizimbe, ensozi eziriko omuddo omuto ogwa kiragala saako eggulu eritangaala.

Ndaba emmotoka etisse amatooke, kuliko abaami babiri emabega, omwami omu ayimiridde omulala yeebase ku ttundubaali erya kakobe

Mu kifaananyi ndaba bbendera ey'eggwanga erya Uganda era nga erimu kkala ssatu, ssaako n'ekinyonyi kye bayita ŋŋaali era nakyo ekitambulira mu kkala ezo essatu. Mu kkala ezo essatu kuliko kkala enzirugavu saako kkala eya kyenvu wamu ne kkala emmyufu.

Ekifaananyi kindaga eddiba ery'ekisolo nga likubye amabala amalungi, okuli ebbala erya kitakaataka ssaako n'ebbala eryeru eriyitamu nga ligatta.

Ebyokwewunda eby'abakyala ebiri mu zzaabu nga biwanikiddwa biteereddwako n'obukomo obw'ebyuma nga biri mu kkala etangaala.

Ekikolwa kye ndaba kya buvubi, era nga ndaba abaami babiri bagenze mu kuvuba, era ng'omu akuba enkasi okusobozesa eryato okutambula okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala ng'omulala asuula akatimba akeeyambisibwa okuvuba.

Ekifaananyi kiraga omukyala akuze mu myaka, nga alima naye ng'enkumbi gy'akozesa y'enkumbi ey'amannyo, enkumbi eyeeyambisibwa mu nnimiro naddala okukoola.

Ekifaananyi kindaga awakolebwa emirimu egy'enjawulo naddala obuyumba bw'oyinza okuyita tonninnyira oba obutundibwamu emmere eya, eyabamufunampola.

Ekifaananyi kino kiraga essanyu eri omuvubuka omuto ava okuvuba era ng'ekyennyanja kye ky'akutte kikyali na ku ddobo; eddobo ly'akozesezza okkifu...

Obutebe obutebe obuli mu kkala ez'enjawulo, ssaako obuti oba obutandaalo obutuuzibwako ebintu mu nnyumba, ndaba emiti, ndaba akayumba akatuulibwamu abakola obutebe...

Ekifaananyi kino kindaga emmeeri ensituzi y'amakonteyina, amakonteyina agatambulirwamu ebyamaguzi era nga eri ku mazzi eseeyeeya okuva ku luuyi olulala okudda ku luuyi olulala.

Mu kifaananyi ndaba abakenkufu abalina okuddaabiriza kwe baliko okw'omuntu era ng'obwongo bwabwe bwonna n'ekigendererwa kya kulaba nga babaako kye bataasa oba kye baziyiza okweyongera naddala mu mbeera embi.

Ebibala okuli omucungwa ogwa kiragala, omucungwa ogwa kyenvu okuli akatungulu, okuli ennaanansi, okuli omuyembe.

Ndaba ekifaananyi ekikubiddwa obudde obw'akawungeezi okusinziira ku ntambula y'enjuba oba entambula y'ekitangaala gye kidda kubanga ekitangaala ndaba kidda ku luuyi olwa ddyo. Mu kyo, ekifaananyi kino kikubiddwa mu bbanga, omuntu akikubye ali mu bbanga ddala era nga kiraga ekibira ekirimu ekkubo eggolokofu.

Ndaba ekiwuka kye bayita enseenene ezimaze okkongolebwa nga ziri mu ssefuliya zigenda kukolebwako ottuuka nga zituuse mu mbeera eriibwa. Naye enseenene zino zindaga munda zirimu amazzi agayiiriddwamu mu zo.

Ekifaananyi kino kindaga essundiro ly'amafuta aga Shell era nga waliwo n'emmotoka ssatu eziri mu kuyitawo ssaako ne bbooda bbiri ng'emu edda oluuyi olwa kkono ssaako n'edda ku luuyi olwa ddyo, n'emmotoka zonna zonsatule zidda Ku luuyi olwa ddyo.

Ndaba omwami awalula eggaali. Omwami ono ayambadde empale ya ka ya kakofu, ayambadde essaati ya mweso, ataddeko engatto za kigubaguba. Mu kkubo emabega waliyo abaami abamujjirayo abamujjirako babiri.